Abantu bari omu bwato ahagati y'enyanja, enyanja ni mpango munonga. Abantu harimu abakazi hamwe n'abashaija. Abashaija bajwaire busha. Kandi abakazi bajwaire ak'omunda konka. Omushaija ajwaire pajema.

Omwana eyemereire omu maisho g'ekitimba, ekitimba kikozirwe obuhungye omwana aine omubiri gukwiragura, omwana ariyo nanenaneena ehungye y'ekitimba.